Abereki ngatione ndombi dzedu dziri kuyaruka mumazimwo kuti dzadziirirwa here kudenda regomarara rechibereko nekuti ari kubaiwa kuana ari kuyaruka.

Ana mai tinokurudzirwe kuti tirambe teiende neana mukuvo unonga vakafanira. Kuti anobairwa kana kudonhedzerwa mitombo inoadzirira kumikuhlani yakaparadzana.

Kuti kuine mukuhlani unonga weida kuuya zviyani tinoona veutano veinamira mapepa peshe peshe. Mapepa akona anenge akanyorwa nemifodho yekudetsera vayana vasingakoni kuerenga.

Veutano ndivona vantu vanofundise kukosha kwekuzvidzivirira kumatenda. Sakei maiti magumapo pazvibhedhleya munoona eshe anenge akazvivhara

Mwatinohamba muzhinji tinoone mapepa tinoone mifodho tinosungirwa kuti tierenge nekuti mifodho yoo inotibetsera kuti tigare takahlambidzika tichidziirira matenda.

Kune mishongano yakawanda maningi inogarwa ngeakuru akuru ehurumende neveutano eimbobhuya kuti mikhuhlani inotapuriranwa inongapedzwa sei.

Eutano ane mukuwo weanombohambire vantu mumakanyi eidonhedzere ana kana kubaire ana, kuadziirira kumikhuhlani yakaparadzana.

Ashandi anoseenze ngeantu anenge abatwe mikuhlani iyani inopomeranwa anokurudzirwa kuti adxoke zvidxoko zvinoite kuti azvidziirire kumatenda awawo.

Kushambe nyara kwakanakira kuti kunochengetedze muntu kumikhuhlani yakapamphauka inokonzereswa ngeku neku ngekugwamana, kana kuti ngekurya zviro ,usingazi kusambe nyara.

Amunaa kuti mazwe kuti kune mukhuhlani wauya unokone kuparadzirwa kubudikidza ngekufemerana ngatirumbe tinobairwa tidziirirwe kumukhuhlani wona uwowo.

Vana vedu taabara zviyani anosise kuti adziirirwe kumikhuhlani yakapamhauka. Inosanganisira mhetamakumbo nepiripiri.

Hurumende yedu nebandiko reutano vanoonekw veinyore mapepa nematsamba kuti kwaite mukhuhlani unenge weide kuuya unosise kuti muntu weshe aziye.

Kuburikidza ngekuwanoswa utano hwakanaka kuantu hurumende yakatse mugodhi mundau dzakawanda kuti anhu awane mvura yakashambidzika .

Kunemushongano yakawanda maningi inogarwa ngevakuru veutano pashi reshe embobhuya kuti aone kuti zvinohambiswa wani maererano ngeutano weandu.

Chiro chinokosheswa maningi ngeeutano muntharaunda dzeshe, kuwaniswe mvura yakachena, ngekuti zvinodziirira matenda akasiyana-siyana, anthu akava ngemvura pasinde.

Nzvimbo yechibhedhlera inosisa inooneka muntu eingogumapo kubudikidza ngezvinyorwa zvine chekuita nehutano hwevantu nechekuita nemukuhlani unonga uchauya.

Ehutano pashi reshe, anodakarira maningi kuti antu ange awenehutano . Tinowone dzimweni dzemukuwo madhokodheya edu anezvanotohhina antu zvekuti adetsereke.

Ana anosize kukurudzzirwa kusambe nyara achiri kuzvikora zvepashi. Kusambe nyara echinge abve muchimbuzi uyehe asati abate chokurya.

Madhokodheya arikugare mishongano pangave pachi vhitivhiti eifundise antu kuti adzingwarire nyanyei kudzivirirwa kwegomarara rechibereko.

Tino kurudzirwa kuti ngatisatye naiti baa ngekuti naiti yoo inoti dzivirira ku matenda aka pambaukana ngatii idakarire ngekuti upenyu.

Ibasa remasabhuku kuti aone kuti payani panouya eitano, anhu aende ari mapoka madiki- madiki, kuitira kuti anhu asanyanye kuunganaba, zvinotozokonzerazve amweni matenda.

Muntu wrshe une kodzero yekudetserwa kuongororwe utano hwake naizvozvo veutano vanombobuda veihamba kumamuzi kudetsera ayani asikakoni kuhamba.

Mvura chiro chakakosha pautanohwemuntu zvakadaro zvakadaro antu anokurudzirwa kuti amwe mvura inenge ichibva panzvimbo dzakapa dzkahlamburuka.

Muntu weshe unekodzero yekuti azive pamusoro peutano. Sakei mweiona eutano eibuda eimbounganidza anhu mumashangano, mumakereke eifundisa zveutano.

Kune mishongano nemishongano irikugarwa ngeakuru ehurumende, ngeakuru eutano maererano ngekuti aone kuti dambudziko rendxondo ropedzwa sei.

Tinokurudzirwe kuti te taone zviyani kuti hama yedu pampatso yarashike soro tiende nayo kuzvibhedhleya dsiriyo mhatso dzaanochengeterwa eipiwe mapilizi awo.

Mazuva anawa vantu vanofunda kubudikidza madande mitambe veruzivo amweni Ari kufunda maererano ngekuchengetedza ngonxo dzawo kubudikidza nemadande mutande eruzivo.

Tinodakara yaamho, ngezvetinoona nguwa dzimweni petinohamba muzvibhedhleya, teiona munoradzikwa anthu. Munonga makahlamburuka, zviro zveshe zvinenge zviri mundau yazvo.

Kune mishongano iri kuyitwa yakawanda maningi nebandiko reutano, eyigara pashi neantu eyibhuya kuti odziyirira sei matenda akasiyana-siyana, anosanganisira emwoyo.

Ebandiko rezveutano akaisa ana mbuya utano mumamuzi mwedu tinoanona dzimweni dzemukuwo eihamba eitokera ana pambatsopo.

Akuru akuru ezveutano ane mukuwo wanombogare pashi eimboonesa zvingaa zvekubhuya mare dzinode kuseenza kutenge mitombo ,ingaa michina zveshe anonga eibhuya.

Tinodakara yaampho, ngekuti ana edu ari kufunda. Kwaane zvikora zvakawanda maningi, zvinofundise ana maererano ngeutano.

Hutano hurikutihambira mumamuzi medu umu. Ngatibude tinohloyiwa tikaswe kuti auya musinde nemumamuzi mwedu. Ngatiyende todetserwa tipone.

Zvibhedhlera zvizhinji zvinonga zvine mitombo yazvo yekuti ukanyirerwa zviyani unotokwanisa kuiwana apapo usingaendi kuchitoro kotenga.

Eutanowo anokurudzirwa kuti ngaarambe eiaka zvibhedhleya, kuitire kuti antu asagare pachibhedhleya mukuwo wakareba asati abetserwa.

Ndau dzekuhambira pazvibhedhleya zvikuwani dzinosise kunge dzirindau dzisina zvinopiringisha nekuti munombohambe antu anonge eirumbu ngemarwere.

Chakanakire muzvibhedhlera mwedu ngechekuti aurashikwi ba, zvikwangwari zvinonga zvakandodzare peshe zvinonga zveikukombidza kwaunosise kuenda.

Chibhedhleya chimwe nachimwe chinosise kunge chakawakwa cheisiwe ndau dzekuhambira dzekuti anthu anokone kuhamba asingachaiwi ngezuwa kana kuti eihambiswa ngezvingoro.

Ndau yeshe inosvikira atenda inosise kunge paine pekusamba nyara antu eipinda pachibhendhleya. Osamba nyara hee eibudepo

Mukuyedza kuderedza kupararirana kwematenda, anotofundire ngezveutano akhona anotofunda akatodzidziirira ngekugara akaparadzana.

Tinodakara maningi ngechirongwa chehurumende chekuenzanise mikana. Zvinoizvi takuona arikufundira udhogodheya ndombi dzedu kusanganisira nemajaha.

Antu anofundiswa kungwarire mitezo yavo ngenjira dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzakona dzinosanganisire kunamire mifodho murukumbati rwentaraunta.

Anofundira ngezveutano, anotosise kuvawo ngemphatso yavo, ine mabhuku ane chekuita, ngeutano basi. Zvakanaka izvozvo muzvikora zvepadera-dera izvi.

Vana vedu varikufundire kuite udhokodheya vodetsereka maningi pazvidzidzo zvavo ngekuda kwemichina yechizvino zvino yawanda mazuwa anaya.

Munofundire ana ,fundo yepadera dera eiite zvekuhloya munosise kunge mutori ngemutombo yakona yekuti ana asenzese panguva yanenge aihloya zviro.

Amweni anoneseka aningi ngemakanda awo pamweni panotsvuka pamweni pakasvipa madhokodheya ariyo maina ekuti mwoendeyo mwodetserwa omupe mutombo inoenderana ngedenda renyu.

Vanoseenzera mumhatso iyani inovhiyiwa vantu vanosisa kunge vakazvifukidza muviri yavo yese kuitira kuti pasabva zvinobva pamuviri mwawo kuenda mubyama yemuntu.

Nyika imwe naimwe inosungirwa kuti iite mitemo Unoenderano nehutano wevantu vakona kune mapandiko anosenza eibhuira antu maererano nekodzero dzawo pakurapa.

Kune mishongano iri kugarwa ngeasharuka mukati mehurumende ngeutano maererano ngekuti opedza sei denda rendxondo radai kutekeshera pashi reshe.

Kjenzanoswa kwemikana kumadzimai kuri kubatikirwa zvekare nebandiko reutano tiri kuona kuti kazhinjitu kuti madzimai awandemwo muzvibhedhleya mwedu.

Zvibhedhleya zveshe, zvikuwane ngezvidoko, zvinosise kunge zviri pasinde ngepato, kuyitire kuti ayani anenge okoniwa kufamba adetsereke.

Anoake zvibhehleya anoziya kuti pazvibhehleya panogume antu akasiyana -siyana amwe asikakoni kuhamba ega sakei achiise njira mbiri imweni inenge iri yeanohamba eidetserwa.

Kuzvibhedhleya kwanaka maningi nekuti muntu aurashikwi ,kubudikidza ngezvikwangwari zvinonga zvakanyorwa ,ngemutauro weshe unonga weiziikana muntaraunda yakhona.

Kuwa ngebhuku rinonga reinyorwe ntoroondo yemurwere kwakanaka maningi. Izvi zvinodetsera muzvibhedhleya ngekuti haunonekwi ndidhogodheya umwe cheteba. Anouya oerenga zvinonga zviri pakanyorwa.

Kunobarira kuchibhedhlera, kwakanaka maningi. Amweni tinotya kuti ndozonogara nani, ndinozowonekwa ndiyani, anotendedza angani edu kuti apote eyiwuya kotiwona.

Chakanakire pachibhedhleya chikuwani ngechekuti awurashiki ba unoguma kwaunode kuguma ngendayezvikwangwari zvinonga zvakandonyorwa peshe peshe

Muzvibhedhleya munosungirwe kuti mwinge mwine pekugara. Antu veyichisimuke pekugara payani, eyindodetserwa kwadhokodheya.

Wagume pa zvibhedhleya zvikuwani aumbo rashikwi ba zvakanaka yambo zvanoita zveku nyore zvi kwangwari kuti munhu uone kuguma paunode ku detserwa.

Mazuvano aya ngekuda kwekukura kwaita zvibhedhlera zvedu unotoudziwa kwekuenda veishandisa zvikwangwari zvinonga zviripeshe peshe.

Nguva iyani yebesha mupengo iyani taiti tagumeyo kuzvibhedhlera mwaindogara umweni ari apo umweni ari apo musingakumani zvakadetsera maningi kuderedza mukuhlani wona webesha mupengo.

Zvakanaka maningi zvinombo itwe neve chibhedhleya kuti magumepo mombo gariswe pashi mombo fundiswa maererano nge utano ngekuti azhinji edu pano dedzerwa mishongano atiendi.

Tinodakara yampho ngedanto riri kutorwa ngehurumende rekuwedzera zvibhedhleya mumantaraunda mwedu hino tinokurudzirwa mumantaraunda mwedu kuti ngatidetserana tiake zvibhedhleya.

Mukhuhlani weshuka wanesa maningi mukore uno. Tinokuridzirwa anhu kuti ngatidzikwarire kunyanya pazvikafu zvatinorya ngazviningirwe.

Mukuhlani wegomarara unouya uri mumapandiko akasiyana siyana amweni anoita maronda mumwiri amweni anokanganisika ganda remene.

Tinokurudzirwa kuti taona mapepa zviyani anonga akanamirwa, ngatierenge. Tinodakara yaamho ngekuti anonyore mapepa akona anoziye kuti amweni aakoni kuerenga, sakei eiise mifodho.

Anamai nababa ngatikurudziranei mumhatso mwedu kuti tikaone kuti tadzitwara zviyani tikurumidze kuende kuchibhehleya kuitira kuti tihlowiwe amweni matenda anonga eida kukurumidzirwa.

Kuti vazwe panopanda antani, ngatikurumidzei kurumba kuenda kuzvibhedhlera, angaa marenje emene, tisagaraba, zvimweni zvakhona zvinonge zvitori magomarara anenge eitotanga.

Mazuwa anaaya madhokodheya aayo ngemanesi aayo aantu anodakara maningi, antu anoshekerera. Kudhayako zvairema kugumepo pachibhedhlerapo.

Tinokurudzirwa kuti kunyangwe teizwa muwiri wakagwinya zvakandonaka kuti munthu umbopota weindohloyiwa kuonekwe kuti hana yako iri kurowa zvakanaka ere, ngazi yako iri kuhambe chakanaka ere.

Muntu ukaona wokorera kuita zvimweni zvawaisiita mazuwa eshe, nguva dzimweni wakuwanze kukotsira, dai pabasa, wakuwata kurumidza koone chidhogodheya.

Unotoziya ere kuti magomarara ayani arikurapwa eitopora chakangokoshera pamunhu kukurumidza kohloiwa michina yakona inonga iriyo woonekwa kuti auna ere

Micheni yaayo munyari madzitwara, zvaakuoneka mazuwa anaya kuti utoone kugadzirira ngekutenga ,zviro zvemwana, watobhuirwa nemucheni ,kuti mwanayi.

Ayisa eshe tinokurudzirwa kuti tirambe teiongororwa gomarara rinobata antu rume , rikakasirirwa azhinji akona arikupona

Tinodakara yaambo ngekuti antu arikurarama makore akawanda ngedambudziko retsvo kubudikidza ngemicheni yadzaremwo muzvibhehleya mwedu iri kuabetsera.

Matenda anouya pakapamphauka. Ngatingwarire tikurumidze kuende kuchibhedhleya ,ringava ganda remene, kuti waona kuti azvisazi kumira zvakanaka ,rumba kuchibhedhleya.

Asharuka edu anosise kuti arambe eimboendewa nawo kuchibhehleya eimbohloyiwa kuningirwa magomararawo anonyanya kubata antu akura.

Bandiko rinoona ngezvemagomarara rinokarakadza antu kuti ngaarambe eihloiwa gomarara rinorapika kana kuri kuti mwari kurumidzira.

Tinokurudzirwe kuti tirambe teinoningirwa kumatenda akapamphauka. Matenda akaita seeitsvo, anode kukurumidzirwa. Mukazvinonokera zvinozonesa.

Chiro chakanaka maningi, kuti muntu agare eishanyira chibhedhleya ,eimbohloiwa, zviro zvinosanganisire kuhamba kwengazi ,mumwiiri wake.

Chirongwa chiyani chinombopota chichiitwa ngevekuzvibhendleya kubuda kubanze eihloya anhu chiri kudetsera maningi, antu vazhinji ari kudetsereka pakuhloiwa matenda akaita segomarara.

Kuti tiine asharuka pamuzi zviyani ngatipote teimboende nawo kuchibhedhleya ambohloiwa zvinodetsere kudzivirira matenda akaita semagomarara.

Kuti waone kuti urikushunguridzika mundxondo mako zvakanaka kuti uwane muntu weunobhiira zvinonga zveikunetsa kudziirira matenda anokonzerewa nekufunga maningi.

Muntu veshe unokurudzirwa kuti arambe eiende kohloiwa mahambiro engazi yake. Tutsezve kupisha ngekutonhora kwemwiri kuti muntu agare ari mutano.

Zvimicheni zvayo mazuva anaya zvakanaka maningi. Hauchapedzi mukuvo vakareba veimirire kuda kuzwa zvinobudamo. Chindondo tora apapo cheindokubhuira zvirimwo.

Mazuva anaya kuchibhedhlera kwanaka maningi ngendaa yekuti ashandi emwo obatikira maningi antu ane matenda, unoona eidetsera muntu eitoshekerera.

Michini yekuhloya matenda akaphambauka yadzaremwo muzvibhedhlera hino chikumbiro ngechinototi dai mutengo yakona yadzasirwa muntu weshe aone kuhanira.

Kune njira dzakawanda maningi dzinoseenzeswe kuhloya matenda mumwiri emuntu. Dzimweni dzemukuwo munopuwe kakaba kemunondoitire weti. Pamweni munopiwe, kekunoitire tsvina yemene-mene.

Kune njira dzakaparadzana dzinoseenzeswe kuhloya munthu kuti aone dambudziko riri mukati memwiri dzimweni dzakona micheni inokona kuona kuti mapapu akagare zvakanaka ere.

Pane imweni mitombo yetinokone kuona mumphatso dzino ongororwe zviro inokone kuto kuwadza. Mitombo iyona inode kuti ano seenzemwo adzingwarire.

Kune dzimweni mvura dzisingazi dzekumwapi dzatinoone muzvibhedhlera, dzimweni dzakona dzinonga dziri dzekuseenzesa mwaanenge eihloya nyama nemvura dzinobve muantu.

Paanopedze kuhloya payana ngazi dzedu anonyord pashi zvaanenge anyora aakupetudziri ngazi yakoba unozokombidzwe zvaapapepa.

Mu mbatso dzino hloyerwe zviro zve antu muno senzeswe zvaka pambaukana zvino sanganisira zveku pimira zva vanonga veyi dhibanisa mutombo.

Pemunotorwe ngazi payani yeiende kohloiwa. Apedze kuribudisa mumushina unonyora zvinenge zvabebemwo pachibhotoro chakona.

Mumbatso dzinohloyiwa mitombo nengazi dze antu pachibhedhleya mune mishini yakawanda maningi. Imweni yakona inonga iri yekupime mitombo yakona.

Kune imweni mhando yemvura inosenzeswa muzvibhedhlera imweni yakhona anoisenzese kudhibanisa ngemajekiseni veise munaiti.

Tinayo michini muzvibhedhlera mwedu mazuwa anaya zvanaka kuti atichaemi kwemukuwo wakareba ,zvizhinji zvotora nguwa shomani kuti zvibudise mhinduro.

Mumbatso dzino hloyirwa zviro zvinobve muvantu munosise kunge muine pokuhlambe nyara nomushonga wakona ngokuti anonga eiseenze nematenda akasiyana siyana.

Micheni yadzaremwo muzvibhedhera imweni yakhona inokuhloya wakagara pachihlayo. Imweni yakhona inokuhoya wakatoata pamubhedha.

Ane mukuwo waanombobude kumakanyi kweduyo eutano, eiuya kudetsera aanamai ,ngeanasikana maererano ngeutano hwavo, hwesikarudzi dzavo.

Zvibhehleya zveshe zvikuwani ngezvidoko zvinosisa kunge zvine zvihlayo nekuti kazhinji munhu weigume pazvibhehleya nyama dzinenge dzopanda kuema kwomukowo wakareba kunenga kwonesa.

Pachibhehleya panosise kunge pakahlamburuka, pasina marara. Ngekuti pakaite marara ndipona panotange kuparadzirwa kwematenda.

Kuti mapuwe mubhedhu zviyani kuchibhedhleya amukumanidzwi mumwemoba eana anoiswa kwawo ega ngekuti ana anokasire kubata matenda.

Amweni ana mai anotya peyani kuenda neana akapisha mwiri zviya kuti ndondopiwa mubhedha. Tisatyaba, madhokodheya ariyo anodetsera mwana kusvika apona mopetuke kanyi.

Anamai anosungirwa kuti akurumidze kuenda neana kuchibhedhlera kuti apishe mwiri zviyani. Dzimweni dzemukuwo anenge eifanira kuti ambogare mazuwa muchibhedhlera eidetserwa.

Zvekuseenzesa kuchibhedhlera zvakawanda maningi zvimweni zvakona zvinosanganisira zvihlayo zvinohamba, zvizhinji zvakhona azvichatomiriri kuti muntu asunde zvotoseenza ngemagetsi.

Mazuwa anaya kuzvibhedhlera akuchatyisi ngekuti mucheni yayo. Madhokotera acharapi zvekufungidziraba akungokuisa mucheni okubhiira zviripo .

Hutekwerede hwoseenzeswe muzvibhedhera hwawanda maningi, zvimicheni-cheni zvidoodori, ngemicheni mihombe zvochienderana ngekuti unoda kuseenza pari.

Zvimicheni zvinosenzeswe muzvibhedheya zvakawanda maningi. Zvimweni zvakona ukadhibana ndicho haumbochiziyi kuti chinosenze basa reyi, zvinotoda vona madhogodheya.

Zviriyo zvidziyo ngemichini yakaparadzana muzvibhedhleya, zvochisiyana ngokuti unoda kurapwe zviri, imweni yakona inoseenze kudzosere mitezo pandau.

Zvidziyo zvinosenzeswe muzvibhedhleya zvakawanda maningi. Zvinochiita vekusiyana kuti ichi chinode kushanda pari. Yemitombo inoyema yega, yekucheka antu inoyema yega.

Dziripo pazvibhedhleya dzimweni mbatso, dzinonga dzeyidetsera antu akatorare pashi, nyanyeyi ayana anonga akakuwara mishana yawo.

Michini yadzaremo muzvibhedhleya zvedu nayo. Imweni yakhona inotohloya wakayema, dzimweni dzakhona dzinohloya wakaata.

Muzvibhedhleya madzare micheni, imweni yakona inoitwa vokutohambiswa ngemavhiri kuti iende pamutendavo inohloya pamutenda ari apapo.

Kunemuchini yakadzaramwo muzvibhedhleya imweni yakhona inonga yechitoti yeihloya wechitozviona pachivhitivhiti chinonga chiripo pamuchini wakhona.

Imweni mitombo yatinoone kuzvibhedhleya, inosise kunge ichigara mundau dzakadumhayidzwa, ngekuti mizhinji yakona ayidi kuchayiwa ngezuwa.

Muzvibhedhleya mwedu micheni yadzaremwo, chezvindondoita zvinondoda kuti ivevena muntu vosimuka pamhatso pako, voendeyo nekuti micheniyo haikoni kukuhambira.

Amweni matuluzi anosenzeswe muzvibhedhleya hashandi pamuntu umwepi. Zvakadaro zvinokurudzirwa kuti zvichengetwe pasingapinde mvura zvichaite chingura.

Zvimicheni zvadzaremwo muzvibhedhleya. Dambudziko ndirona remutuso. Zvimweni zvakona zvinonga zveitoti zveitohloya cheitobudisa kamweni kapepa kanenge keitokukombidza zviri mumwiri mwako.

Michini yawanda maningi muzvibhehleya zvochindosiyana nekuti unoda kuhloyiwa pari. Yemundani inonga iripo, yemasoro inonga iripo. Imweni yeitoburitsa pachivhitivhiti pakona.

Micheni yadzareko kuzvibhedhleya, dambudziko gurutu ngeremutuso wakona wokuti uone kupinde pamuchenipo wohloiwa rakakura.

Antu azhinji arikutambudzika maningi mumamizimwo kubeni micheni yakazaremwo muzvibhedhleya. Antu anondochema ngemare dzemutuso wakhona.

Pane zvimweni zviro, zvinosisirwe kuti zvinge zviri muntaraunda, inogare eruzhinji. Zviro zvekuti muntu akakuwara unokurumidze kuone rubetsero asati aende kuchibhedhleya.

Kune imweni micheni inoseenzeswa muzvibhedhleya. Imweni yakona haimirukiba, kutoite chekutosunda ngekuti zvimweni zvakona zvine mavhiri.

Tinobonga yambo ngemicheni yaayo, madhogodheya orerukirwa kuite mabasa awo, ngekuti anenge eitoona zvirimukati mwemuntu kubudikidza ngemuchina uwowo.

Hwakawanda hwutekwerede hunoseenzeswe muzvibhedhlera zvochienderana ngekuti zvinode kuseenze pari zvimweni zvakona zvinosanganisire kutopime muntu kureba kwake zveitoenderana nemitombo yaano.

Kune njira dzakaparadzana dzinosenzeswe mukuronge mhuri. Anomubhuira ekuchibhedhleya akanakira imwe ngaimwe. Muntu voite sarudzo yechaangade kusenzesa.

Tinobonga yeyamho ngeutano ngekuti anhu atichapedzi mukuwo wakareba teiemera zvinenge zvabuda mungazi yedu, miteni mizhinji zvinotobudisa apapo apapo.

Zvakawandemwo muzvibhedhleya zvimathuluzi zvinonga zveisenzeswa ngemadhokodheya. Zvimweni zvakhona zvinonga zvakaite naiti, zvochiiswa mwenje, kuti akone kuona zvakanaka.

Kune zvekuseenzesa zvakawanda maningi zvinodetsera kudzoredzanisa utano hweantu. Zvimweni zvakona zvinosanganisire zvekuhambisa kuti muntu wakuvara zviyani.

Paane matuluzi anonga eisisirwe kuti ange aina dhokodheya nguwa dzeshe pamweni pakona anotofamba neka bhokisi zvimweni zvakona nguwa zhinji tinoone akachiise muhuro

Kune hungwanda-ngwanda hunoseenzeswa ngemadhogodheya paanonga eiseenze basa ravo. Dzimweni dzemukuwo anonga eivhiya antu, anoseenzese mathuluzi akasiyana-siyana.

Umweni muchini inoseenzeswa pazvibhedhlera ngewokuisa mweya kumuntu ,kune antu aya anenge opererwa ngemweya pakufema , zviripo zvaanopfekedzwa zvaipinze mweya.

Zvidziyo zvinoseenzeswe muzvibhehleya zvakawanda maningi zvinochiitoku siyana kuti ichi chinode kushanda pari ichi chinode kuseenza pari ngepa muntu wakona

Muzvi bhedhleya mune ma mweni matuluzi aka pambaukana ano senzeswe ngema dhokodheya panguva yanonge eyi ite mushando wawo imweni inoshande mu madziso imweni kuma zino.

Zvinosenzeswe mumhatso inohloyiwa ngazi nemvura dzinobva muanhu chaanozoita kuzvichengetdza kuzviise mwazvo zvega.

Munoseenzere antu ayani anoite zvekuhloye ngazi, munosise kunga makhlamburuka, makarongedzeka zvakanaka. Zvikabazvo zvinonga zviine ngazi, zvinonga zviine chikaba chazvo chazvino chengeterwa.

Mazuva anaya kwaakundokorerawo hedu kuende kuzvibhadhleya dai ngenyaya yemutuso wekunotusapo asi muchini yadzaremwo muzvibhedhleramwo.

Zvinoseenzeswe muzvibhehleya zvakawanda maningi, zvimweni zvakhona zvinosanganisa zvinowaridzwa zvemene pamibhedha inorara antu.

Chimweni chiro chinokosheswa maningi ngezveutano zvidhloko zvekuzvidziirira wonamuntu kumatenda akapamhauka nguwa zhinji tinoaona akadhloka zvidhloko mumaboko awo.

Michini yawanda muzvibhehleya .Imweni yakona inosanganisire zvokuhambisa kune aya okorere kuhamba ega .

Antu azhinji arikuita dambudziko remundani hino mitombo iriyo inosanganisira yechirungu neye chiandu imweni yakona inenge yakagumaniswa.

Anozwe mindani zviyani akarye chiro kana kuti anopupire madziso akagume pamaruwa. Mitombo iriyo yakaparadzana. Ngatiende kunadhogodheya toonyorerwe mitombo.

Mitombo inouya yakabekwe muzvibhohlera inoda kuti uningire, woone kuti ngewei, handi yechikotsoro yeshepi, imweni ngeye mundani.

Kune mbando dzakaparadzana dzemajekiseni dzinosiyana ngekuti anode kurape chiini, imweni yakaite mvura, imweni yakaite maufu.

Tinokurudzirwa kuti tisapanane mitombo ba nekuti mitombo iyona chero iri yemaziso airapi zvakafanana ba maziso akona arwadzi zvakafanana.

Petinohinwa mitombo payani dai kuchibhedhleya dai kuchitoro chinotengese mitombo tinokurudzirwa kuti ngatiningire mutombo wakona kuti ndiwo here usati wabudemwo.

Ayani anoite dambudziko rekupupire madziso awo akagqube pane maruwa kana kuti akandye zvaasingazi kuwirirana ndizvo iriyo mitombo yechiyungu kuzvibhedhleya inodetsere izvozvo.

Mitombo yeana inouya iri mumapandiko akasiyana siyana imweni inonga iri yekudetsere mundani mwemwana kuti chikafu chione kugaike zvakanaka.

Mitombo yedu tei hiniwa zviyani kuchi bhehleya tino kurudzirwe kuti tiyerenge chibhokisi chakona kuti ndiwona ere mitombo wawa puwa toyayeya kuti uno mwiwa sei .

Payani petino hiniwa mitombo tinokurudzirwa kuti ngatierenge tiyayeye kuti mutombo wu unomwiwa kanganayi pazuwa, unomwiwa warya ere kana usina?

Mizhinji mitombo yelumwa inouya inekakomichi kanonga kari padera kanonga keikukhombidza mutombo waunosise kuti umwe.

Ngati ashire nge mufaro mitombo yedu yechi manje manje azhinji ari ku betserekana ndiyo ungava wei temwa ne dhloko ariko ma pirizi ano betsera apapo apapo.

Maphilizi edu anouya Ari mumbando dzakapambauka amweni anouya akaputirwa mutwuphepa twekuti unonga weiita okuputisa amweni anouya endori machena.

Zvimweni zvinokone kusenzeswa kudetsera muntu muchibhedhleya ,kututsire mvura, kana kututsire ngazi, kana kutsire chikafu kuti muntu oporere kudlya zviyana.

Tino kurudzirwa antani mumamhatso mwedu ,kuti tive ngendau yatinochengetere mitombo kuitira kuti ana asahaniraba. Imweni yakhona inouraya.

Mitombo yechi manje manje yawanda maningi zvochisiyana ngokuti iwewe unoda kurapwa chirwere chiri iriyo imweni ngeyokumwa imweni ngeyokupfapfaidza.

Mitombo yekudzora mizhinji yakona anthu oitore kunasirisa makanda awo anthu ochindotsvuka kunge ameno azvitendedzwiba mitombo ngaisenze basa rayo.

Kukuvara kwemuntu aikuguma kweupenyuba, ungave wakuvara boko, dayi murenje. Zviriyo zvokuti unosungirirwa kana kuti unopfekedzwa kugouma wapona.

Imweni mitombo yemuzvibhedhleya inouya iri mumadumbu akakura oode kuisenzesa anoite ekutora eipima eisenzesa mushoma mushoma.

Ayani anode kunasirisa hope dzavo maningi tisatenge mitombo iyona munjira irimwo muzvitoro zvinotengese mitombo yekunasirise makanda edu.

Mitombo inosenzeswe muzvibhedhlera yakawanda maningi mizhinji yakona yamunonga meiona iri mumatumbu akakura inonga iri yavo pachibhedhlera.

Tino kurudzirwa kuti patino hinwe mitombo payani ngati teerere tiyayiye kuti unombo mwiwa sei unombo mwiwa nguvai unomwiwa warya ere kana kuti usingazi.

Petinohiniwa mitombo payani dai kuchibhedhleya dai kuchitoro chinotengese mitombo ndapota ngatiyaiyaie zvinonga zveibhuiwa mairirano nemamwirwo emutombo wakhona.

Paunohiniva mutombo payani ungava muchibhotoro ungava muchikaba munonga muine kapepa kanonga karipo. Tinosisirwe kuti tikaerenge tizive ngezvemutombo vetinode kutora.

Mitombo yechikotsoro inouya iri mumbaandoo dzakaparadzana, ngekudaro tinosise kuti tisaseenzeserane mitomboba, imweni inenge iri yebesha imweni yemuchipfuvaa.

Mitombo yedu inouya iri yekumwaa kazhinji kakonaa iri kuuya iri muzvimabhodhlera, youya ngekakomichi kakonaa kekuti uone chipimo chemutombo waunosise kumwaa.

Mitombo iyani inonyanye kusenzeswa mumhatso dzemuzvibhedhleya. Inouya iri mumatumbu akakura ochiite zvekukamura echisenzesa.

Kune amweni anoti akagume pane maruwa, madziso anopupira, kana kuti unotemwa ngesoro. Mitombo iriyo yechiyungu, kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Amweni edu anoti mapundu aasi ekuendere kuchibhedhleya ba, ngatiende kuchibhedhleya ngemapunduwo mitombo iriyo yakadzareyo yeindosiyana ngemapundu akona.

Kune antu anosisa kuti aiswe mu akonyerwe mumajere memene , antu ayani arikutore mitombo yekudzora eitengesera antu kuti adzore kumeso anakise makanda.

Tinokurudzirwa kuti patinotenge mutombo payana tisati tatanga kuusenzesa ngatierenge kuti ngewekumwa ere kana kuti ngewekudzora kana kuti mapilizi .

Mitombo yechikotsoro yakawanda maningi mizhinji yakhona yekumwa yakuuye ine zvikomichi zvinokukombidza kuti unosise kumwa wakawanda sei.

Zvimweni zvitoro zvinotengese mitombo zvakabahlamburuka, tinoone zviro zvakaiswe mukati mwemagirazi zvakavharirwa kuti zvisaende bukuta mitomboyo ngezvimweni zvinoseenzeswe ngearwere.

Mitombo inorape maziso inouya iri mwakapambauka imweni inouya yakaite mvura yekudonhedzera imweni inouya yakaita mabota ekuzora mudziso

Mitombo yawanda maningi irikunasirwa mazuwa anaya chotofanira kuziya ngechekuti mitombo yechiantu irikukumaniswa ngeyechingezi antu eitopona.

Tino kurudzirwa kuti patino hinwa mapilizi payani ti yayeye ma mwiro etino sise kuita kuti unomwa ka nganai uye unomwa nguvai.

Tinokurudzirwa kuti patinohiniwa mitombo payani ngatiedze kuerenga nekuyaiya zvinonga zvabhuyiwa kuti unotorwa panguva dzakadini.

Antu tapiwe mitombo zviyani kuchibhedhlera tinokurudzirwa kuti tierenge chibhokisi chakhona chinonga chakanyorwa zuwa rewakagadzirwa, ngezuwa reunopere kuseenza.

Tinosise kuti tipedze mitombo kunyanyei mapilizi atinonge tapuwa ndokuti mukuhlani wakhona ipere zvachose.

Imweni mitombo yakona ino ita kunga tee yakando todzana kudai asi wazodzi ningira zvi makara zvakona zvinoto ku bhuyira kuti ayizi ku fanana baa inonga yakato siyana.

Kune denda rapararira maningi mazuva anayao denda reitsvo. Zvakadaro tinokurudzirwe kungwarire zvikafu zvatinorya ngemvura yakawanda kuti itsvo dzedu dzichengetedzeke.

Mitombo yechiyungu yeinasirwa, inonasirwa iri makapambauka, imweni yakona inouya irimumabhokisi, imweni yakona inouya iri mumakaba.

Ashandi edu emezvibhedhleya anokurudzirwa kuti ngaashande anthu asagara nguwa yakareba maningi asati adetserwa amweni anofiremwo mumulayeni

Kune zuva rakaiswe parutivi pashi reshe rekuningisa utano hweantu. Hino ebandiko reutano anotore mukuwo uwona kubude kubanze eifundise antu ngezveutano hwavo.

Kune rimweni bandiko repachibhedgleya rinoona ngezvekudziserwa kwenyama dzeantu pandau angave akakuwara mumatsaona kana akabarwa akatoremara.

Ana mai anokurudzirwa kuti apfekedze ana zvinodziya, mwiri yawo isapindwa nechandoba, ngekuti chando ichona chinokone kupinda mumwiri yawo chikashaishe mapapu awo.

Ehutano ano ngwarira maningi utano hwe ana ngekudaro ano koshesa kuti ana nguva zhinji ngaa wane nguva dzeku tamba kunyanya hwana hudodoro uhu.

Ayani anotikurudzira kuti anamai tooberekere kuzvibhedhleya, anonga eide kudzivirira nguwa dzakaita sekuti unokono kubereka mwana asingazi kusvika. Kuzvibhedhleya vanamwo mwavanomungwarira.

Tinokumbirwa kuti ngatierenge zvimapepa kakurutu zvatinoone zvakanamirwa zvinechekuita ngeutano. Kunyanya-nyanya hweana adoodori.

Ana edu anofunda zveutano ngenjira dzakaparadzana dzimweni dzakona vanotofunda veitofundisana vona pachavo einyora mifodho eifundisana .

Anamai tinokurudzirwa kakurutu kuti tisanyanye kudakarira mitombo yechiantu kuana. Tikaone mwana apisha muiri zviya ngatiende naye kumadhogodheya.

Tinokurudzirwa teshe abereki emwana kuti tionesane nekukarakadzana mazuwa emwana kuti anfobairwa adziirirwe kumikhuhlani.

Utano hweana hunongwaririrwa yaambo kweshe kungaa kuzvikora kungaa kuri hutano hwemwana hunongwaririrwa kunyanya ndombi dzirikuyaruka.

Abereki tinosisa kungwarira kuone utano hweana edu kuramba teiningire ana edu kubvire kumatsoka kugume dera teiona kuti haana matenda arikuakanganisa ere.

Utano wevantu wakanaka maningi zvakadaro eutano anombo bude kubanze eifundise vantu ngeana ngezvibosise kuitwa eiseenzese mishini ekudzima mwoto.

Ikodzero yemwana weshe weshe kuti awane utano abairwe ngekudziirirwa kumatenda akasiyana siyana naizvozvo abereki ngatiende neana nguwa ngenguwa kuzvibhedhleya.

Anamai tinokurudzirwa kuti tirambe teiende neana kuti anoningirwa kuti arikukure zvakanaka here ngekubairwa kudziirirwa kumikuhlani yakapambauka.

Michini iyani inenge iri muzvibhedhlera kazhinji kakona inotouya pangori nemuntu unonga wakatofundiswa kuti unosenza sei.

Madhokodheya edu, anoyita mishando yakakura maningi, kazhinji kakona eyitovhiya muntu zviyani, anonga eyidetserana, ayiti ari egaba.

Munosenzere madhokodheya edu muzvibhehleya munosise kunge muri ndau yakahlamburuka, mune zvihlayo zvekuti anokwanise kuhlaya kwemukuwo wakareba.

Maizviziya ere kuti, antu ayani anonga ari muzvitoro zvemutombo, antu akatofunda maningi, eifundire zvona zvekuhina mitombozvo. Saka ngatisununguke kubhuya navo

Ashandi edu emuzvibhedheya anodetsera maningi, dzimweni dzemukuwo ayani anonga akuwara asinga chakoni kuhamba tinoona eidetserwa kutohamba.

Ngatidakarirei kuenda kuzvibhedhlera chingava chitenda chiri, ariyo akafundira basa rakhona muzvibhedhlera. Anoona ngezvemadziso, ngezvemazino ariyo.

Tinodakara yaamho taanawo madhokodheya edu emutombo yedu yechiantu. Arikupuwe mukana ngebazi rezveutano kufundise antu maererano ngemitombo yechiantu.

Ebandiko reutano nguwa zhinji anobuda kubanze eindodetserana neantu eiafundisa maererano neutano. Dzimweni dzemukuwo vanotoahina zvekuseenzesa.

Ewutano anokurudzira antu kuti awanze michero kuti utano hwavo huhlamburuke, azvichakurudzirwiba kuti tirambe teyindorya makusadza.

Ebandiko re utano anombo gara mushongano eyi kurukura nge ndaa yemu zvibhedhleya dzingari ndaa dzekuti mitombo ino oneke sei kana mucheni inoonekwa sei mu zvibhedhlera.

Ngatisatya ba ana baba woye kuenda naana edu kuzvibhedhleya madhokodheya ariyo mazuwa anaya umwe neumwe otofundire chaanode kutoshanda ndicho kuti wemadziso otoema ngemadziso awokhona.

Tinodakara yaambo ngekuti ndombi dzedu dzakukwanisawo kuite madhogodheya. Amweni ari kutoite madhogodheya ekufundire kuhloya ngazi nenyama dzinobva muantu.

Micheni yemuzvibhedhleya yakanaka maningi. Yaamwo micheni, imweni ngeemadziso, unotoiswe pamucheniwo dhogodheya eitoona zveshe, rakachikura pachivhiti-vhiti.

Anoseenze mubandiko reutano anenguva yanotomboite mushongano yekuonesana maererano ngebasa rawo, akasodhibana eshe ekumitombo ngeyemadhogodha ezvese.

Madhogodheya anenjira dzakapambauka dzekufundisa antu. Dzmweni dzakona anotoseenzesa kumbodzikise mitengo yezvimweni zviro, kuti anhu aone kudetsereka akawanda.

Tinobabonga yambo nekudetserana kunonga kweiita madhokodheya aeiimwona muzvibhedhlera nguwa zhinji aaseenzi ari egaba anonga eibetserana ngeamweni.

Vanoshande muzvibhedhleya vakafundire mabasa akapambauka. Anofundire kukone kubhuya ngeantu neatenda, anofundirehe kutore ngazi.

Anosenze muzvibhedhleya antu akafundire vasa rawo antu anongwarire kudzivhengetedza tinooano akapfeke zvidxoko zvinovhare mwiri weshe kuti asabatire matenda.

Mwaizviziya ere kuti kune madhogodheya anotofundire basa rekuona ngezvemakanda eantu. Hino umweni unongofunge kutodzore mafuta kumeso kwake kuti atsvuke asingazi kunoona dhogodheya.

Maizviziya ere kuti anosenze muzvitoro zvinotengese mitombo ayani. Antu akatofunda kuenda kuzvikoro zvepadera-dera eifundire mabasa avavo, ekuhina antu mitombo.

Munochengeterwe mitombo yechiyungu iyi munosisonge mune ndau yakanhlamburoka ndau isingachai zuwa isingapindi mutota

Vezvitoro zvinotengese mitombo, anokurudzirwa kuti ngaarongedze mitombo pakanaka, pekuti antu anokone kuerenga asati atore mutombo wakhona.

Mbatso dzinotengese mitombo dzinokurudzirwa kuti dzinge dzakabeurwa kwemukuwo wakareba. Kazhinji kakona antu haafaniri kushaya pekutenga mitombo ngendaa yekuti kwasviba.

Emuzvitoro zvinotengese mitombo, anokurudzirwa kuti ngaarongedze mitombo yawo zvinoite kuti munthu unode kutenga akone kuerenga, zvisandoti nyanjandarara peshe-peshe.

Ezvitoro zvinotengeswa mitombo anokurudzirwa kuti ngaatengesere antu mitombo kana echinge abudise tsamba inonga yabve kwadhogodheya.

Deeanhu anotengese mutombo kubanze Kuya atombosungwa ngekuti zviriyo zvitoro zvakapiwe matsamba ekutengese mutombo ngatitengei mwona tisatenge kubanze

Mitombo yeirongedzwa zviyani muzvimbatso zvinotengese mitombo inosisa kunge yakarongedzwa zveinderana ngematenda einorapa

Chitoro chinotengese mitombo chinosise kunge chakanyorwa. Ngokti zvizhinji zvakona zvononga zviri pakati pezvimweni zvitoro. Saka ngachinyorwe antu vokona kuverengavo pindemwo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti zvitoro zvavo ngazvinge zvakabeura nguwa zhinji ngekuti matenda anouya nguwa yeshe yeshe .

Anoseenze munochengeterwe mitombo anokurudzirwa kuti mitombo ngaigare zveienderana ngematenda einorapa wemusoro yoema iri payo yega.

Maizviziya ere kuti emzvitoro zviyani zvinotengeswa mitombo ane kodzero yekutokuhloya amweni matenda eitokupa minduro yako apapo apapo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo Kazhinji kacho atengesi maphilizi ega anotengesawo ngezvimweni zvinodetsera zvekusunge maoko ngemarenje.

Vemuzvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngaasatengesera antu mitombo inoda dhokodheya pasina tsamba inonga yabva Kuna dhokodheya.

Zvibhedhleya zvikuwane zveshe ngezvidoko zvinonga zvine mbatso inochengete mitombo, wanyorwa ndidhokodheya woende imwomwo woohiniwa mutombo wakona.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti mitombo yawo ngainge yakarongedzwa zvokuti muntu aatori mukuwo wakareba kuti atore mutombo.

Ebandiko rezveutano ane mukuwo waanombohambire muzvikora kunyanya zvikora zvepakati eifundisa ana kudzingwarira utano hwawo.

Eutano anodakarira maningi kushanda pamwepo ngeemuzvikora ana echikora, kufundisa antu maererano ngemikuhlani inonga yeida kudziirirwa.

Kuhamba kunoite eutano eiuye kumamizi kwedu kurikudetsera yampho . Azhinji edu arikutohloiwa eitodetserwa apapo eitopona.

Tinobonga yambo nechirongwa chinoitwa nezvehutano chekubuda kubanze chinoshandiswa kudzingwarira hutano hwavo kusanganisa kufundisa kushambe nyara.

Zvinotwa ngee utano zvakanaka maningi kunyore makupepa ei namira peshe peshe maererano nemu kuhlani unenge wei uya mu ndaraunda.

Mukuedze kuhambisa soko reutano kumuntu weshe eutano anobuda endodhibana neantu kumudhibano kumakanyi kwedu.

E utano ano senzese nzira dzaka paradzana kuedze kufundisa antu ma ererano nge utano hwawo dzimweni dze mukuwo anope antu hembe dzinonga dzakanyorwa antu eyito funda apapo.

Anoita nezvekunasirwa kwemitombo anomboita mishongana eindodetserana maererano nemitombo yanonasira nekuti inosenza kusenza sei.

Vehutano vanofundisa antu kuti angwarire matenda kubudikidza ngekubuda kuvantu eita mushongano ivo eivafundisa dziwimweni dzemukuwo eita nemitambo.

Nthunga dzinoruma munthu, dzokonzerese denda remarariya, zvakadaro vanthu, munthu weshe unokurudzirwa kuti ngaarare mumambure.

Anthu azhinji ari kupona imwi nayi, ngezvirongwa zveanombouye mumakanyi, mumantharaunda ,eitohloya anthu, eitodetsera anthu, azhinji ari kudetsereka.

Ndaraunda dzopona kubudikidza nezvirongwa zvinoitwa nehurumende ngeveutano zvekuhamba mumamuzi veichaye bembera veinyore mapepa kufundisa ngezvemikuhlani.

Eutano anobatikire maningi utano hweantu. Dzimweni dzemukuwo tinoawona eyipinde nemumakhambani eyifundise antu maererano ngemukhuhlane inonga yeide kuuya.

Vanoona nezve mitombo kutoriwa kwayo vane mukuwo wanombobuda eimbofundisa antu mairirano ngemashandiro evanoita kubasa kwavo.

Antu anofundiswa ngezveutano kubudikidza ngemhando dzakambambauka dzimweni dzakona dzinosanganisira mutambo nekuwmba antu ebvunzwe mubvunzo eidaira eipuwe mubairo

Peunonyorerwa mitombo payani ndidhokodheya, anosisa kuisa mudhindo kuitira paunosvika kuchitoro weitenga mutombo ndichona chavanotanga kuningira.

Antu azhinji anobetsereka mumuganga mwedu nyanyei aisa hadakariri chibhedhleya antuvo. Saka kana chauya musinde mwavo arikuenda eindohoiwa eitopona.

Nguwa zhinji eutano anobude kubanzi kuedza kuti adetsere muntu weshe nevayani vanenge vokorera kuhamba kuhanire zvibhehleya.

Anamai anokurudzirwa kuti avhakachire kuchibhedhlera nguwa iyani yavanenge vakadzitwara kuti zvindoonekwa kuti mwana akagara zvakanaka ere mundani.

Paminogumeyo payani kuchibhedhleya mweide kuhloiwa zvamunohloiwa. Zviriyo zvimakaba zvakanasirirwe izvozvo, anotokupa kuti uiende nacho kumhatso unotoende nacho.

Zvakanaka yaampho, kuti mwuri muisa zviyani, mudakarire kuenda namai kuchibhedhleya ,kunyange eizwi abara. Zvakanaka yaampho kuti mwooofundiswa pamwe chete, kuti munomuchengeta sei mwana uwowo.

Kune mapandiko akapambaukana anopota eihamba mumwakanyi eibetsera ndombi dzedu dzirikuyaruka ngekuahine zvekuseenzesa panguva yavo yekuteera

Eutano anombohambe mumamuzi eifundisa anthu maererano ngemukuhlani weshuramatongo anthuanofundiswa kuti okona kuudziirira sei.

Zvinokurudzirwa nguva zhinji kuti mafunga kuite baba namai muwanano mutange mavhakachira chibhedhleya mondobhuirwa zviro zvakona zvamunosise kuita.

Kuberekera kuzvibhedhlera ana mai woye kwakakosha maningi ariyo ana mbuya anokufundisa zveshe zvaumosisal kuita vana kubvira pakukufundisa kumamwisa kwemene.

Kune zuva rakaiswa parutivi pashi rekuningira mikuhlani weshura matongo tinozooona vanhu vachihamba mumapato veifundisa ruzhinji mayererano ngekudziirira mukuhlani iwowo .

Anamai anokurudzirwa kuti adakarire chibhedhleya .Kundohloyiwa ivona ngekundohloyesa ana. Utano hwamai nehwemwana hwese hwakakosha.

Anamai tinokurudzirwa kuti tiende kooberekera kuchibhedhlera. Zvakanaka maningi ngekuti kune vakafundira basa rakhona kuti akone kubarisa antu.

Tinobonga yambo ngaana mai ari kuyayeya zviri kubhuiwa ngemadhokodheya ngeutano kuti taona kuti tazvitwara zviyani ngatiende kuzvibhedhleya todetserwa.

Ntombi nemadzimai anokurudzirwa kuti angwarire utano hwawo kunhengo dzawo dzechinhukadzi vanofundiswa kubudikidza ngemapepa anonga einyorwa kuti anthu aerenge.

Muntu weshe unokurudzirwe kuti apote eimbogwinyise nyama dzake, zvisikanzi zvekuseenzese mitombo, kutorumba kwemene ngekusimudze masimbi muntu weimbojuwika.

Anthu anokurudzirwe, kugwinyise mwiri yawo, kuitira kuti matenda akawanda, asapinda mwaari, imweni yakhona kunotori nemicheni, inotoseenza izvozvo.

Andu ayani anoite zveku rumba ngezveku tambe mabhora ane mitombo yaanosisirwe kunge eisenzesa nge miteni yaano sisirwe kunge achisenzesa.

Kwaane rimweni bandiko reutano, rinoemera kudetsere vantu nguwa yevanenge vakuwara, vasati vagume kuchibhedhleya. Bandikoro rinooneka kazhinjitu munonga mweiitwe mitambo.

Paunenge weirumba payani weibuda chifundi imvura inenge yeitorashikwa mumwiri mako zvakadaro munokurudzirwe kuti uwanze mvura yona kuti idzokere pandau.

Kunebandiko rinowona ngezvekudetsera vanhu munguwa yenjodzi, dai pangari pamutambo, anhuwawawo anotombowuya eyitofundisa anhu zvinosise kuyiswa kuti muhnu akuwara.

Eutano anokurudzira antu kuti muntu asangomuka eitotange kuite mabasa, muntu unosise kumbomuka weimbotatamure mwiri wake. Amweni anotorumba.

Kune rimweni bandiko pazvibhedhlera rinoona ngezve kutaswanudzwa kwenyama dzevantu nemabhonzo evantu anenge akakuvara mutsaona amweni anonga akatoberekwa akatodaro.

Utano hwemuntu auoneki muchikafu chega. Hunooneka kubudikidza ngekugwinyise mwiiri kubudikidza ngemitambo yakapambaukana.

Ku gwinyise mwiri dzedu ndihwo humwe hutano huno kurudzirwa nge madhokodheya kuti munhu amuke mangwanani zviyani ombo tatamure mwiri wakwe.

Ayani anoite zvemutambo kurumba kutamaba mabhora anokurudzirwa kuti ngaawanze mvura maningi ngekuti paa orumba payani anorasike mvura yakawanda mumuiri mwawo.

Zvinokurudzirwa ngeeutano kuti tisandodakarire mitombo dzimweni dzemukuwo zvinode kugwinyisa nyama dzako zviriyo muzvibhedhlera zvinosimbise mwiiri yeantu.

Maizviziya ere kuti kumbomuka weirumba zviyani mangwanani, kunodetsera yaampho pautano hwemuntu, nemadeekoni ayani, opote eimborumba ngekutatamudze mwiiri.

Muzvibhendleya mune rimweni bandiko rinoona ngezvekutwasanudzwa kwemwiri yeantu. Angaa marenje anonga akaguka vanazvo zvekuti unopuwa woisirwa.

Kune humichini hwakawanda maningi hunosise kuseenzeswa ngeantu anoite zvemitambo. Hwumweni hwakona hunoite zvekuiswe paganda, hwumweni mitombo yomene.

Kurapika nekufundire kurapwa kwoita nyore mazuwa anaya kubudikidza ngemitemo yechizvino zvino inosanganisira makombiyuta.

Ngatidakarirei chibhedhlera anamai woyee, mazuwa anaya michina yaako, yadzareko inonga yeitohloya yeitokubhuira dzimweni dzemukuwo meitobhuya ngeanonga vari mumichini.

Chanakira mazuwa anaya ngechekuti, kuzvibhedhleyako antu aachatori mukuwo wakareba, eindotsvake panorwadza. Zvizhinji zvaakutoseenzeswe micheni yotobhuya panorwadza.

Zviro zvabanaka mazuwanaya akuchina zvekuchaoedze mwukuwo mwakaemera kuti chimboemai timbomuoa mutombo wesoro , chimboemai timbomupa wemundani , kundoiswe pamuchini wokubhiira kuti pane dambudziko ngeapa.

Madhokodheya orerukirwa ngebasa mazuva ano aya ngekuuya kwaite michini yechizvino zvino, zvizhinji zvakona akundozviwana pamichini yechizvino zvino.

Mazuwaanaya kwanaka peyane, antu achapedzi nguwa yakareba eyinyora zviro pamaphepha. Zviro zvizhinji dai kukubuyirana, ondosenzese masayi sayi.

Micheni yawanda mazuwa anaya. Zvimweni zvakhona zvaakutokurudzirwa kuti mugare nazvo mumphatso, zvimucheni zvakaita sekuteerera kupishe kwomwiiri.

Kuhambiswa kwemasoko muchibhehleya koita nyore kubudikidza ngemuchina yechizvino zvino yayo masoko ondohamba kubudikidza ngeru nerunxu nerunxunga .

Kune amweni maturuzi anosisirwa kuti dhokodheya kana mukoti ange anayo nguwa zhinji maturuzi aya dzimweni dzenguwa nemukuwo tinoona akabekwa pahuro Pao eihamba muzvibhedhlera.

Antu ari kubetsereka maningi kubudikidza nemishini yoseenzeswa yechizvino zvino muzvibhedhleya. Mizhinji yakona unotobvemwo wotoziya zvawaida kuziya.

Micheni yawanda maningi mazuwa anaya imweni yakhona madhogodheya otokurudzira antu kuti agAre nayo mumamhatso mawo micheni yakaita seinotarise kuhamba kwengazi.

Kuuya kwaita michina yechizvino-zvino, kworerutsa basa muzvibhedhleya. Zvizhinji anhu aachatori mukuwo wakareba einyore mazibhuku , zvindoseenzeswe pakhombiyuta.

Zvinezvi madhogodheya arerutsirwa maningi. Kazhinji kakhona otorape antu eitoseenzese micheni yechimanje-manje, kusanganisira ruxunga.

Vantu vazhinji vodetsereka maningi nyanyeyei ngema zera easharuka zvimweni zvimuchini votogara nazvo kumbatso zvakaita sezvinoterera kuhamba kwengazi .

Mitombo yedu yechiantu iri kudetsera kakurutu mumamuzi mwedu azhinji ari kupona ndiyo, mabeshawo antu aacharumbi kuzvibhedhlera

Mitombo yedu yechianthu irikudetsera maningi mumamizi mwedumwo azhinji edu tiri kutopona ndiyo tisingazi kuende kuzvibhedhleya mabesha anthu arikutofukira eitopona.

Tinodakara yaambo ngekuwashirwa kurikuite kwemitombo yedu yechi antu, yakanaka pakuti haupedzi mari ,haina mutuso ba kungobuda mubanzi wotokuma.

Tinodakara yambo ngemitombo yechiantu. Mitombo iyi iri kudetsera anhu azhinji mumabuyayo. Antu azhinji kumabuya kweduyo ahaniri mare yechibhedhleya.

Tinobadakarira mitombo yedu yechiantu nguva zhinji inotibatsira kumamhatso kwedu kunyazwi waita besha kundokuma wotokwatisa womwa.

Tinokurudzirwa kuti titore mitombo yedu inoita kuti tisime pamambatso edu titore tiingwarire iri pasinde tidetsereke ngomukuwo.

Tinosisa kudakara teitengese mitombo yedu yechiantu mumakanyimo tisanyanya kudakarira mitombo yechingezi yechiantu haina zvainosanganiswa ndizvoba kundomwa.

Mitombo yechiantu yakanakire kuti, auna muduso weunodusa. Kundokaye mutombo wako kana weindokwatisa, wotondokwatisa ,wotomwa wopona.

Mimbuti dzeshe dzatinadzo mumakanyi mwedu, mizhinji yakona mitombo tingasayakuziya kuti unorapenyi asi mizhinji yakona mitombo.

Ngatidakarire mitombo yedu yechiantu torekera kupisha magwasha mumakanyimo tinonga teitopisha mitombo yakawanda maningi imwomwo.

Mwizi mwizhinji mumakanyi mwedumwo, atiri kuona teiti maruwa pawo, mukazoabvunzisisa, unozwe omubhiira, kuti uyu unorape chakati ,uyu unorape chakati.

Mitombo yedu yechiantu yakatikoshera maningi tinosise kuti tiichengetedze toingwarire mumamizi medu , inosimika mumakanyi ngatisime.

Mitombo yedu yechiantu irikutidetsera maningi mumakanyi mwedu umo vazhinji akhona tikoni kuhanira mare dzinonga dzeidiwa kuzvibhedhleya saka tinotopona ndiyo.

Tinodakara yaamho ngekuti anhu azhinji arikutore mitombo iyani kumashango iyo eiuya eisima pamuzi anhu otowanire mitombo pasinde pavo.

Tinokurudzirwa kuti tichengetedze makwasha edu ana baba woye, makwasha edu ndiwo ane kupona kwemuntu weshe tichisanganisira neekupona kwechiyungu.

Eutano ovandudza maningi mitombo yedu yechiantu. Kubudikidza ngekuihloya apedze oibeka mumapepa akanaka maningi.

Maizviziya here kuti gawakawa rinodetsera kuti utano hwemuntu hugare hwakahlamburika. Zvakadaro tinobonga ngekuti raakuandudzwa roiswe muzvibhotoro zvakanaka.

Mitombo yedu yechiantu yogamuchirika kweshe kweshe kubudikidza ngekuhlamburuswa kwairi kuizwa yeiiswe mumagaba akanaka, yotengeswa.

Maizviziva here kuti mbanje Mutombo wakanaka maningi azhinji anodzisenzesa semitombo kurape kunyanya kunana amai.

Mimbuti inorapa mumakanyi medumwo inomere ndau dzakaparadzana. Imweni tinokone kuiona yeimera kunonaye mvura, imweni tinoiona yeimerawo kugova.

Ano nasire mitombo yedu yechi antu ofundiswa ngee bandiko reve utano kuti mitombo yavo ngainge iri mwaka shambidzika tinoiona akuise mu mabhotoro aka dumhaidzwa.

Tinobonga yambo ngehurumende yedu irikupe ana asharuka edu anoziye mitombo yedu yechiantu mapepa ekuti akone kutengesa mitombo iyi.

Tiri kudakarira mitombo yedu yechiantu ngekuti iri kubatsira kakurutu mumamizi mwedu umwo, azhinji edu atihaniri zvibhedhlera ngendaa yekugare kuretu ndizvo.

Kune makambani otoite mushando wekutonasirisa mitombo yedu yechiantu eiise muzvimakaba ngemuzvibhotoro zvakanaka.

Mai zviziya ere kuti teu redu rino nasire zviro zvakaita se mafuta eku dzora kuhope mafuta eku dzore mwiri nge zvimweni zvaka pambauka.

Mwaizviziya ere kuti gawakawa remene rinotonasire mitombo inotonasira miromo amweni anoti zvekudzora pamuromo zviya ngezvechingezi basi nepachiantu zviriyo.

Tinodakara yambo nekuti mitombo yedu yechiantu yaakutorwa yeihloyiwa yeiiswa muma kaba akavharika yeyitotengeswawo antu otowane mare.

Zvakakosha maningi kuti ntaraunda yedu igare yakahlamburuka. Naizvozvo tinokurudzirwe kuti tione marashire etinoita zviro zvinonga zvisingachaseenzi.

Tinodakara yambo ngekuti mitombo yechindau yozikanya pashireshe kuburikidza ne ana edu ari kiri kufunda kuita hudhokodheya ari kutora mitombo iyi oyiisa pa masaisai.

Mitombo yedu yechiantu yakutorwe kumakanyi kwedu kuyani yeindoiswa mudzimhatso yeikumaniswa neimweni yeitoiswa muzvimabhokisi antu ototenga otopona.

Mwaizviziya ere kuti mimbiti yeshe yatinayo mumamuzi mwedu nemumashango inorapa. Chazvinondoda kuti ukombidzwe ngeanoiziya mitombo yakona.

Kune mitombo yedu yechianthu, yadzara pashi reshe. Anthu otoidakarira, mitombo yakaita setsangamidzi. Amweni ari kukuya, amweni ari kundo seenzesa yakadaro.

Tinodakara yaamho ngekuti mitombo yedu yechiantu yakutorwa ngeana edu arikufundira basa rakona. Veitoise mumabhuku, veito nyore zvainorapa.

Tinokurudzirwa kuti weipinde mushango zviyani kotsvake mutombo, unosise kuti uende nemuntu unoiziya. Tisandokaya yeshe-yeshe, imweni inokuwadza.

Eya ariyo andani arikuti kuzwa ngekutoita Ari kutora mitombo yedu yechiantu eitosima pamamizi pawo antu otodetsereka.

Mitombo yechiantu mizhinji inobve mumashakani mashakani akhona anenge eisenzeswa nenjira dzakapampauka amweni anoite zvekugwagwadidzwa womwe mvura yakhona.

Anoaka makirinika anokurudzirwa kuti ngaanyore zveshe zvinoizwa pachibhehlera chakona munhu akone kuerenga asati apinde mukati.

Ana edu ari kusumudzire maningi mitombo yedu yechiantu, kuitora, eindoihloya eichinyora ,zvinenge zvabudemwo, kuti anhu aziye kuzoiseenzesa.

Mazuva anaya mitombo yedu ye chiandu taku kwanise kutoi erengawo mu mabhuku ngekuone pa dande mutande re ruzivo tinozvi dakarira maningi.

Eho, tinozviziya kuti mitombo iriyo mumamwuzi mwedu nemumashango mwedu. Hino kuti wazwe panopanda, haungotori kapadza weinange mushango. Unosisa kuenda ngeanoziya.

Makwasha edu akatikoshera maningi. Anosise kuti tiwachengetedze, makwashawo, ngekuti mitombo yakadzaremo, inotidetsera tirikumamuzi.

Tinodakara yambo, ngezvirikuyiswa nge ana edu. Madhokodheya arikutore mitombo yedu echantu echiyisa padande mutande. Mizhinji yakhona yavepo padande mutande.

Maizviziya ere kuti michero yemene yakakosha maningi utori mutombo wamene kuutano wemuntu . Muntu unokurudzirwa kuwanze michero pazvikafu zvake.

Tinobabonga yambo ngekuvandudzwa kurikuitwe mitombo yedu yechiantu antu ofunda peya nekuiwerenga pamusoro payo eyi chiyinyora eyibuditse mapepa

Mitombo yechiantu inoseenze nenzira dzakapambauka. Imweni inoseenzeswe mashakani, imweni inoseenzeswe nzinde zveindodaro.

Amweni atoo ngeminda ngema ghadheni pamizi yawo yemitombo yechivantu wee, antu arikutoi tore kushango eiuya echiisima pamizi yawo.

Tinodakara yaambo ngekuti mitombo yedu yechiantu irikutotorwa kumakanyi kwedu yeiswe mumbatso dzinohloyiwa yochidhibaniswa ngeimweni yogadzire inotengeswa.

Arapi edu ano senzese mitombo yechi antu anokurudzirwa kuti zviro zvawo zvinge zvaka hlamburuka zvaka chengetedzwa mu mabhohlera aka dumhaidzwa.

Gorero rebesha mupengo riyani antu azhinji takapona ngemitombo yechiandu takaponeswe ndiro zumbani riyani teyiite ekunatira eyikwatisa eyimwa mvura yakona.

Maizviziya ere kuti kune antu akutorarama ngekurima mitombo yedu yechiantu iyi. Eitotengesa kunemakambani anototenga mitombo yakaita sana gavakava iyani.

Eshe anoziva ngezvemitombo yechiantu eutano anoakurudzira kuti ngaabude pachena anodetserwa opuwe matsamba ekuti akone kurapa antu kumakanyi.

Mwaizviziya ere kuti mupopo wamene mutombo amweni anoseenzese mashakani akhona kuseenzese kurapa matenda akapambauka.

Ana edu arikukufunda kuzvikora zvepaderayo maringe ngemitombo yedu yechiantu kuti aite tsvakurudzo dzavo arikuzoiisa padandemutande reruzivo.